Vana vechikoro vanosise kuti vafunde vakagare pazvihlayo zvakanaka. Izvi zvinoite kuti vafunde vasikatsikinyidzani, veikwanise kunyore zvakanaka.

Chikora chehwana hudodori chinosise kunge chine vanonase kuhuona nekunase kuhuningira nguva ngenguva. Nekuti hukasaningirwa hunokone kuzotokuvadza antu.

Zvikora zvehwana hudodori, munosise kuti hugare hwakaonekwa, ngemuntu mukuru ari padhuze. Izvi zvinodetsere kuti hureke kukuwadzana.

Vana vechikora, vanosise kuti vapote vechione mukuwo wokubude pabanze veitamba. Izvi zvinodetsere kubeure ndxondo dzawo.

Munguwa yekuti mvura inenge yeyi yanaya yakawanda muzvikora munosisekuti mupote mweitemererwe mashango kuti asanyanya kukurisa izvi zvinodetsera pakudzirire vana kuti vasazorumwa ngenyoka.

Vana vechikora vanosisa kupfeka zvigloko zvakafanana izvi zvinodetsere kuti mwana arikure onokasira kutomuona kuti mwana wechikora nukutoite kuti vana ndofanana varekere kutarisirana pasi

Vana veshe, pasi reshe vanekodzero yekufunda Saka vanosise kuti vatotanga kufunda padanho repashi veikwira kusvika vazosvika pafundo yepamusoro.

Muzvikora zvepashi vana vadoko vanosisa kupota veingirwa veita kuti vafunde zvakanaka veizvingwarira kuti .

Muzvikora vana vanosise kupota, veipuwe mukana wokuti vaite mitambo. Izvi zvinodetsera kuti ndxondo dzavo dzigare dzakabeuka.

Muzvikoro munosise kuti ana afunde zveshe zvinoenderana ngezera rawo murukundati meiswe zveshe zvinechekuita nokufunda kweana zveita kuti ana abate zvakawanda.

Mumbatso yekufundira munosise kunge mune zvigaro zvakawanda, izvi zvinodetsere ana kuti arekere kutsikirirana eyi nyora.

Muzvikora munosise kuti munge makachemgetedzeka, muine utsanana izvi zvinodetsera kuti vana vasabatwa ngematenda.

Vana veshe vanosise kufunda veitangire pafundo yepashi. Izvi zvinoadetsere kuti aone kufamba nenjira yeshe yaanofanire kufamba ndiyo.

Ana echikora anosise kuramba akaningirwa peshe-peshe panenge ari. Izvi zvinodetsere kuitire kuti asakuwadzana panenge ari kuchikorayo.

Muzvikora vana vadoko vanosise kuti vanase kuningirwa peshe peshe pavanenge vari nepavanenge veitamba izvi zvinodetsere kuti vakorere kukuvadzana.

Muzvikora vana vanosise kuti vagadziriewe zvekuti vaerenge zvakawamda zvakasiyana siyana izvi zvinoadetsere kuti ndxondo dzawo dzibeuke veizokwanise kuzviriritira muupenyu vakura.

Muzvikora vana veifunda vanosisa kufunda vakagara zvekuisiya mukaha pakati pavo. Izvi zvinodetsere kuti paine matenda amweni anohamba ngedutu arekere kupararira eibve pane umweni mwana echienda pane umweni mwana zviri nyore.

Vana vechikora vanosise kupota veibuda mumhatso dzkufumdira veimbotambanukawo nekutamure murenje izvi zvinodetsere kuti pavanodzoke mumhatso dzekufundira vanase kuterera.

Zvikora zveana adoko zvinosise kuti zviwande munyika izvi zvinodetsere kuti ana apote eifunda eitangire pafundo yepasi pasi iyo inotange kuake fundo yemuntu.

Muzvikora munosise kuti muwande mabhuku ekuwerenga. Izvi zvinodetsere anofunda kuti akwanise kutsvaga zveshe zvaangade kutsvaga maringe ngekufunda kwawo.

Mbatso dzekufundira dzinosisisire kugara dziine pekuti anofunda eshe agare afunde akagara izvi zvinodetsere kuti kuti pane zvingade kunyorwa azvinyore zvakanaka, asikashaishi-shaishi pakunyora kwawo.

Ndau dzinoitwa ngezvefundo munyika, dzinosise kuti dziwande kuitire kuti dzione kudetsera nharaunda panyaya yefundo. Kufunda kwevantu kunosimidzire nyika pane zveutano pamwepo nezveupfumi.

Mumhatso dzinofundirwa ngeana rukumbati rwazvo runosise kuti rugare ruine zvekuverenga zvakawanda. Izvi zvinodetsera mwana kufunda nyangwe anyariega unofunda eierenga.

Muzvikora ana anosise kufundiswe mabasa emaoko. Kuziye mabasa emaoko kunobetsere ana kuti azokura eikona kuzviriritira muupenyu.

Zvikora zvemazuvaano, zvinosise kuti zvipe vana fundo yepamusoro inoenderana nenguva yaanonge eirarama izvizvinodetsere kuti vana afambidzane nenguva.

Mu zvikora vana vanosise kufunda vaka sungunuka vaka gare zvakanaka vasingazi ku tsikirirana izvi zvino detsere kuti matenda akadai se mu kuhlani asa pararira nyore kubve pane umweni eyi enda pane umweni.

Muzvikora vana vanosise kupota veifunda mabasa emaoko. Mabasa emaoko anoita kuti vana vazokone kuzvidetsera.

Mumbatso munofundira vana vadodori munosisa kuti mugare muine zvekuerenga zvakawanda izvo zvinoita kuti vadetsereke kunyange vakanga varivega veizviitira.

Muzvikora munosise kuti muite muchini inoshandiswa pakufunda kweana, izvi zvinovadetsera kuti vasarasikurwe ngefundi yemazuwa ano inoenderana nekuhamba kuri kuitawo nyika.

Mukufunda kwoite vana mazuwaano ,vanosise kuti vapote veishandisawo michini yechimanje-manje. Michiniyo inodetsere kuti, vahambidzane nenguva .

Mumbatso dzekufundira munosise kuti munge mune zvihlayo zvakawanda kuti mwana afunde akagara, izvi zvinoite kuti ana afunde akasununguka.

Zvikora zvinofundwe ngevana zvinosise kuti zviningirike. Izvi zvinoite kuti vabereki vasvike pakunase kugonda kuti vana vevanoisepo vanenge veifunda.

Muzvikora munosise kunge mune mbatso dzekufundira, dzakaiswe mabhodhi murukumbati. Izvi zvinodetsere kuti vana vafunde zvakanaka.

Zvikora munyika zvinosise kuwanda. Kuwanda mwezvikora kunoite kuti vana vasafamba pakakura maningi veienda kuchikora. Izvi zvinodetserazve kusimudzire nyika pane zvefundo nezveutano. Pamwepo nezveupfumi.

Vana vechikora vanosisa kupfeka zvigloko zvechikora izvi zvinodetsera kuti vana veshe vafanane vagone kuonekwa vari kure kuti uyu mwana wechikora.

Vana vechikora vanosise kuti vaende kuchikora vakapfeke zvithlobo zvechikora izvi zvinodetsere kuti zviite nyore kuvaona vari kure nekuti vanenge veide kuti vangwarirwe.

Vana vechikora, vanosise kuti vari kuchikora, vaite zvechikora veiteerere, vantu vakuru, veiremekedza anoafundisa. Izvi zvinodetsere kuti mwana vakure ane tsika dzechivantu.

Muzvikora, vana vanosise kupota veipuwe nguwa yekuti amirewo mberi kweamweni ana, kana kuti eitombofundisawo amweni ana. Izvi zvinodetsere amweni ana, kuti apinde kuzwisisa eione umweni wavo eivadetsera.

Zvikora zvinosisa kuti zviwande munyika izvi zvinodetsera vana kuti vaone fundo yakakodzera inosimudzire nyika ne ntaraunda.

Vana vechikoro vanosise kupota veimbobudawo mumbatso dzekufundira veibude kubanze. Izvi zvinoite kuti ndxondo dzavo dzipombonoke.

Vana muzvikora vanosisa kupota veipuwawo nguwa yekuti vatambe mitambo yakasiyanasiyana amweni ano tosimukira ngemitambo iyi kutosvike pakuzotozvirirtira nemhuri dzavo paanenge eikura eirarama.

Pachikora panosizwe kugara paine hutsanana ,shango kuti iringuwa yekunaya iyena rei chekererwa kuri chekererako kunobetsere kuti ana asarumwa ngenyoka dzinongona kudaro dzeingara mushangoro .

Muzvikoro munosise kuwande zvekuerenga zvakawanda izvo zvinodetsere vana pavanonga vechiita tsvakurudzo dzavo kuti varerukirwe nekuita tsvakurudzo dzawo dzachona.

Nyika inosisa kuti iwande zvikora. Izvi zvinotidetsera kusimudzire vagari vemunyika nevemuntaraunda nekusimudzira upfumi hwenyika.

Mumbatso dzinofundirwa ngeana munosisa kuti munge mune zvihlayo zvakawanda izvi zvinodetsera kuti vana vafunde vakasununguka.

Muzvikora vana vanosise kusvikemwo ngenguwa. Izvi zvinoabetsere kuti varekere kuzorasikirwa ngefundo ivo vachiri kanyi.

Ndau dzekufundira dzinosisa kuti dziwande munyika. Fundo inosimudzire nyika pane zveutano pamwepo nezveupfumi.

Vana vechikora vanosisa kuti panguwa yavanounganidzwa vanase kuyaiya zveshe zvavanenge veibhuyirwa. Izvi zvinodetsera pakuti varekere kurashikirwa ngechimwe hacho.

Zvakanaka kuti vana vechikora vapote vechifunda ngezvekufa kwemurumbwana wemuntu izvi zvinodetsere kuti vana vakure veiziya ngezveuMwari.

Muzvikora munosise kuti vana vapote veionawo nguwa yekumbotamba izvi zvinodetsere kuti ndxondo dzavo dzipote dzeisununguka.

Zvikora zvenhando yepamusoro zvinosise kuti zvifundise fundo inoenderana nenguwa. Izvi zvinoite kuti vana varekere kusaririra.

Zimbabwe inosise kuti iwande ndau dzakawanda dzinoyita ngezvefundo yemhando yepamusoro, kuwanda kwendau idzi kunodetsera kuti antu afunde akawanda nyika yose kuti.

Fundo yemhando yepamusoro inosise kuti itsigirwe munyika. Ngekuti ndiyo inosimudzire vantu munyaya dzehutano pamwepo nekutosimudzira upfumi hwenyika.

Munyika, zvikora zvefundo yepamusoro, zvinosise kuti zviwande. Izvi zvinodetsere kuti ,vanhu vakafunda maningi ,vanosimudzire nyika pane zveutano pamwepo, nezveupfumi.

Vantu pakufunda kwavo vanosose kuti vafunde kusvika vasvike pafundo yepamusoro yemunyika. Izvi zvinobetsere kusimudzire nyika munyaya dzeutano pamwepo nezveupfumi.

Fundo yepamusoro munyika inosise kuti ikurudzirwe kuvazhinji. Fundo iyi yakanakire pakuti inosimudzire vantu mune zveutano pamwepo nenyika mune zveupfumi.

Zvikora zvefundo yepamusoro zvinosise kuti zviwande munyika. Izvi zvinodetsere kusimudzire ntaraunda pamwepo nenyika pane zveutano neupfumi.

Fundo dzepamusoro dzinosise kuti dzipote dzechipe zvihambiso kune vanofunde pazvikorazvo. Izvi zvinodetsere kuti vanofundawo vakasire kusvike pachikora ngenguwa nekuzobvapowo veiende kanyi kwawo ngenguwa.

Zvikora zvemhando yepamusoro munyika yedu zvinosise kuti zviwande. Zvikora izvi ndizvo zvinotibikira vanamukoti, navanachiremba neamweni eshe anoite mishando yakasiyana siyana, zveisimudzire upfumi hwenyika nezveutano.

Ndau dzinoita ngezvefundo yemhando yepamusoro dzakanaka ngekuti ndoomunofundiswe vana mukoti vanachiremba kuti vaone kuti vangadini kuti nyika irarame zvakanaka pane zveutano.

Zvikora zvinoita ngezvefundo yepamusoro ,zvinosise kuti zviwande. Kuwanda kwazvo kunodetsera kunodetsera vantu munyika nemuntaraunda kuti vawone kufunda vasimudzire nyika nentaraunda panezvehutano nezvehupfumi.

Zvikora zvefundo yepamusoro zvinosise kuti zviwande munyika. Kuwanda kwazvo kunobetsere pakuti vantu vanonge vakafunda nezveutano vakawanda, vanosimudzire ntaraunda nenyika pane zveutano.

Fundo yepa musoro yakanakire nyika, ngekuti ino simudzire nyaya dzeutano, pamwepo neku tosimudzire upfumi hwenyika.

Fundo yepamusoro inosisa kuti ivandudzwe nekukurudzirwa kune veshe vanonge vachafunda vanenge vari pafundo yebasa inodetsere kuti isimukire pane zveutano nezveupfumi .

Nyika inosise kuite zvikora zvedanho repamusoro zvakawanda izvi zvinodetsere kusimudzire nharaunda nenyikaa.

Munyika munosise kuti muwande, ndau dzinoita nezvefundo yepamusoro. Fundo yepamusoro ndiyona inotibikire vanadhokodheya naanamukoti ,avo vanoite kuti ,zveutano zvisimukire munyika.

Muzvikora zvevantu vakuru munosisa kuti vantu vafunde vakanasa kugarisika vakagara pazvihlayo zvakanasa kukwanirana nevantu veshe. Izvi zvinodetsera kuti vafunde zvakanaka.

Kunosisa kunge kune motokari dzinoita mishando wekutakura vana vefundo yepamusoro kubva kanyi kwavo veienda kuchikora izvi zvinovadetserawo kuti vakasire kusvika ngenguwa.

Zvikora zvefundo yepamusoro zvinosise kuti zviwande munyika ngekuti ndizvo zvinotibikira madhokodheya naana mukoti nekuchisimudzire fundo munyika nezveutano.